Hooke keexetidi de;izaysi beetes hookiya achchanka korente omarsi kaa'tidi poo'isanas maadizaysi de's toophiya bandirayka kaassan eqidi de'izaysi beetishin de'es.

Aayeti issipe gididi oyde bola uthidi dizaysa beetes keehidika usupun uthidi issi miisha xeelishene miicishe de'osona gusako eetika goosa goyidayti issinaka mela de'awus.

Gamori dungiza qope wothidda asati qodhe bollaraka yegidayti qaseka gamo shurabe dunguza shurabe mayida asatika kehidi issi misha xelishe de'osona ettika xelliza awati qaseka ka'etizaysa xelishe de'osona

Asati uttidii de'izaytti bettossonna nam'u asatikka issi macashiya issi addezas biirra iimashe deawus issi addezikka taypiddi keehi daro biirra asatas maaddishenne bettes

kawo oosancheta gidopfe saroteth naakisiza asatikka keehidi hayssa duulata sohoni issife kititi uttidi tobetishe de7iyosuna issi asi yootizayssaka eeti ukkidi siyishe keehi daro asati deiyosunna

Wochanthani keehi wodzdzith wonidikka woyto demmidayssanne tophe ha dere suntha xeeysisida wothantha haylle sunthay xaabetidi dedayssi beettes iza puuqetikka keehidikka hayssane beettishe de7oosona.

Keehidi daro asati eqqidi de'osona asatikka gaamma dunguza goppe woththidayssikka koote daka amayti deisayssi asatikka issi miishay hanidayssas illishe de'oosona atte asati worde asatikka keehi beettosona

too kuwaasey kaa7e diza dembabessay beettees gidoppe attinkka too kuwase ka7iza asatikka kuhasiza kaa7i akkidikka shempishe woykko uttidi beyise shempo ekkishe de7oosona izetaka maaddiza xeelliza asati keehidi uttidi deyoosona.

kawo oosanjatikka gammo dungusa qoobey woththida asatikka geeqi qoodhe bollarakka gammo dungusa yekkida asati uttidi issi meeshay xeellishe de7o sona eyti seelishenne ufatishe kush bagkidikka maadishe de7o sona

cacha mithani uddulani issi naay caddishe beettees izara deiza asatikka hayssa weqqidi xeelishe de7oosuna keehi daro asatikka gu7era haasayetizayti mithati ekkiteyssi beettees

Gammo dere cima gadhoso beettes hayssika akadhoh keeththazikka arbaminci katamanikka beettizayssi dies kuussuko asatikka duulatidi hayssan duulata soo gammo dere cimati ooththana dandawossonna.

sife ekitidi dora asay uttidi dees guuraka eqqidi deyssa asatikka de7oosona xaafetidi deiza suufeykka kapella bolla eeta guura beettes guusuko asatikka uttidi keehidi issi miisha xeellishe deyoosona

Dulatasonika kehidikka asati issipe gididi tobetishe de'osona utidika maran de'iza asati woyiko kawo osonichito issoyi isuwa si'ishe deyosona

Kawo osanchchati keehidi uttidi de'izaytikka sinththa yootetizayssa siyishe de'osona. Hayssika amarathora xaafetida xuufezikka gantta meycce gizayssika hayssan qasseka gallasatikka xaafetidi dizayssikka beettees.

Issife kititi duulata zooni uttidi tobetisa asati beettosunna asatikka keehidikka kawo oosanchati uttidi tobetizayssi hayssan nibetishe de'ees kuussukko gootisa asikka de'ees

Issi addey qopfe woththidayssi gamma lunguza shurabe bayidayssikka be qofa qoncisishe edees asati kehdikka izara de isayti siyishe de'oosona izikka sinthon uttidi kaalethxiza asasas yootishe de'oos

asati toppetishe de7osona toppetiza asatikka keehidikka hayssa duulata sohon uttidi issife gitifi oosu keeththani toppetishe de7oosona topiya banderaykka bettishe de7oos

Haathey keehippe goggizayssine abbay eelli dizays beetees. Gidoppe attin hayssa abaza achchan xeelliza asatika keehidi issipe gididika usuppun asati eqqidi de'idoosona.

Asati uttidi deizayti away awishin kuway deiza bessan kuwason uttidika de7osona kuwasozan dumma dumma ayfa ayfetika othetizati kaxxidaysika de7osona lemissos timatimeti shunkurtitika.

Ichchachu macca nayti beetosona eetika bena lo'iza nayo mayidi de'zaytika keehidi beetosona eeta achanika dembati bessizaysa woyko kare bessesan maatayka de'ez guusako.

Aba haathe kehidika betes haysa aba haathezi de'izaysa sinthanika asati oydu adeti eqidi issi baga xelishe de'osona gido atin shemppo sohoy haysa hathe yuushon gigid de'es

Tophphiyan keehidika eretizaysi dere wogan hayssika tigira killileni beetizayssi aksume hawulte gizayssikka de'es; keehidika kase wodepe ereetidi xeeysetidi de'izayssako.

Addeynne indda woykko soo asati issi bolla gididi be naytara beettosona. Issi addey issi maccinne nam77u nayti beettosona. Issinnozi attumati na7a issinna macca na7akko eetikka issoy issuwara oykettidi de7oosona.

guutha nayti issi medho qamise maydayti issippe kushe oyketidi de7osuna eetikka nayti miichishe issi nayakka boera okkada xeelashe de7aysu guusuku hayssamikka beettana hanides

Bu,uthani woykko woyshe qatatani gu7ettidi kamettida sohoy keehidikka hayssan keexxettidi de7izayssi beettes hayssika dere woga woykko dere woga saro bessanas keexxettida keeththa geetettes

Oygo keleshoti uttidi de'oo sona issi nayaabe naya dummadanne uttada deyays loqu biidi de'iza bessane uttidikka geleshshoti issife de'oo sona ollatifa bessanikka woray keehidi shaarara beettes.

issi adezi qoodi maaqa qoncishise woygo pe qofa oddishi etees hayssi adtezikka arbamenche yumbirestini ooththizayssa gidanaw dandayees kuusu kukedikka isa ku7era xuugeti beettosona

keeththa wulaen gortetidi deizayssi beettees gitoppe attin keeththa wulaza bolla xaafettidi deizayssikka ingilizetho xuufekka beettishe deees asa misileykka beettishe dees guussaku

issi aaya naa bayidara toora hametash beettayus guye7era issi addey hare ba isidi madabadan bayisidikka haresa laaggishe miishe de7ees izarakka issi aaya hasayashe yashe dayus

Ammanotetha kaalisiza aawatikka woykko cimatikka nam7u attenne indo issi bolla issi madho mayo mayzisitikka geeti qaala gelisisiede oosona haytikka ha7i buro ekitiza asa dakko.

Qoodi baagaa qonccissiza asatikka beettoosona; gidoppe attiini naa7u addetikka issi miishsha yootishinne dumma dumma samaytes gakkana bes qonccissize de7oosona tamaarssissekka asaa de7oosona.

Kawo ossanchatika kehidi duulatason tobetishshe de'ossona eetika utidi kehi dhoqa heeran deizayti hayssa haii wodey diiza dijjitale woykko payida giiza oonatethaza ekanas uttidi siyishshe deo'ossona.

Mareththora xaafettida diza xuffezzi betees.xuufezakka bolla issi kehidikka missilet betishshekka kehidikka mara naagidi de'izayitti payiddo issinnippe bidi ussupunnu gaththo betees.

geehidi dhoqa bessani deiza kawo oosanchatikka beedosona gidoppe attini hayssanne amerka ayssiza aysso aaway hudhe haway qasseka duunal tirampe geetettiza addezikka bettishe deees

Xuufey amarethora xaafeti deizayssikka hayssa misilesa suntha yootizayssi dees guussukka isi xuufezigga az gize giikko hayssan kaamey deizayssa suntha saka takisi tidi yootishe dees guussaa.

xuufey amanethura xaafetidi deizayssikka beettes hayssika amara dere kilileekizayssi ka xaafetidi deees paydoykka zeero ichaasha osundammanne nam7a nam7u tammanne usuppuna kasseka ichacsha nam7a heedzdza uyddu paydoti de7oosona

xuufeti amarethora xaafettidi de'izayssi beettees hayssika qoddi maga qoncisiza xuufey gidanawukka dandayees guussukko gidoppe attinikka haysse amarethora xaafettidayssazi iranera irane giza deerira de'iza ulatetha bessizayssa

ha7i wode asati silkene kehidi go7ettiza issi apilikeshine geetettizayssi misakaska sunthi ingizethora telegrame geetettiza issi apilikeshineykka pheettishi de7ees guussako

nam7u asatikka bonchettida asati uttidi de7oosona eytikka godimaaka issinosi qoncisishe de7ees issinosa sinthani qasseka bi7ireykka warqataykka de7ees kuussukko asatas yootishe de7oosona

keehidi daro asatikka beettosuna eita misileykka keehidi de7izayssika hayssika issi qofiso qoncisiza iitas xuufykka italco qoncisizayssi beettes xuufesikka amarethora xaafettidi deees

Asadikka uttidi dehidi issimiishaka xeellishe de7oosuna eytikka dumma dumma qofiso ogetikka keehidi telefizine talmi gakkizayssa indetikka addeti uttidi xeellishe komputerekka xeellishe de7osuna.

kawo oosanchati keehidi beettosona kawo oosanchatappe leemisosu dugeha toqiya derey aysso aawa kapoxelawunike bedeykka hayssani beettishe de7ees guussuko eessaraka deisa asati de7oosona

gurtha nayssi esee bolla issi addey narfeni caddishe deees izikka kifi ha7ifodiyaanizaeta go7ettidikka gessani ooththishe deizayssikka nayakka hayzada bessizera deyays

asati keehi dikka beettosonaa haytikka bedere woga mayda asatikka beettishiedi eusona issi indiyakka hupheza keehatakka datettidara hayssa ni dumma dumma qasse qamisataka maydayra beetta issu guussato

amaretho daalene xaabetidi deiza xuufeykka beettes hayssi xuufezikka issi misile izas deizayssazan qocchishishe dees kusu go xuufezikka ifidi gizayssi hayssika elektroonike hayssenami gizayssara qo7ettizays

Abba giddoni markabey deizayssi beettees markabe zara bollaka korontey keehidi eexishe deees saazikka dhummidayssahoykko omars gitanawu dandayees topheya bandiraykka iza bolla deizayssi beettes kuussa

ha7i wode tekinoloji eyiza misezikka keehidi beettishe de7es guuzuko hayssi qasseka koroteni ooththizayssikka keehidi hayssa noni roboote geetedizayssi woykko asa male asa daani ooththizayssi beettees

duulatas ohonikka asati kehidinne uttidi komputeriyatan gidikkokka keehi uttidayti issi miishiya xeellishe de7oosuna iitikka issife gidisi topbetizayssikka hara dere kare dere bandidaykka beettizay de7ees.

Korontey gakkana mala oothetizaysika,korontey hesappe dumma dumma bessa baana mala bessizaysi de'ees guusuko. Gidoppe attin haysika keehidi oothetidi daridi oothetishe de'ees.

Korontte kifilenika othiza issi adezi eqidi issi misha yotishe de'es gussakko. Iza guyerakka daro korontteti keyidi betishe de'osona.hayssika kehi daro deres laletidi go'a imanaw maddes.

Koronteta gigisiza besayka Keehid oge bolla othetid dizays betes gusako. Qaseka pooqetika asatika oge bolla betishe de'osona. Haysika lo'oko gusuko.

issi addey kuronte bessani ooththiza addeykka eqqidi issi miisha xeellishe deees izikka issife qofa qoncisanassi keehidikka hayssa ne akeekidi yootana gish de7iza yssi beettees

koronteyke hidikka deizayssi isa michazikka shupotikka bollara deizayssikka micettidi deizayssi beettes gidoppe attinne hayssi korontetikka hoo7o immanas asa nayta dhumakka poo7isana keehi maaddes

Koronte beetti shieti eesi guussukko hayssi koronte sikka keehidi issi bessafe hara beessa gakkidikka bollara shubotikka keehidi laalatiti hayssani asanaytas foo'o mana mala maaddo sona.

Keehidika lo'id asatika issa issuwara shempid utid ekana mala de'za oydet giigid de'osona gidoppe atinka haysan kuwase Kase be'iza besayka de'es gusako , bollaraka korontey exishe de'es.

Duma duma quma qommoti de'osona lemisos hayssan kehi lo'o quma qommoti metetanas misile bolla betishe de'osona amharatoraka xafetida siga fidaleti de'osonako.

Namu'u assati bi're oyikide deyosona issi asika gammo dunguza qobe wothidesi isinozi huphe bolla boatidayis manaxire wothidesi gusuko etika wariqata bolla xafishe deyosona

Issi inddiya issi qofay xaafettidi de'iyayssaka iza bessashe de'ayssu. Hayssikka xaafiti de'izayssazikka biray woykko demishay shiiqidi de'iza bankke sohoppe kessidikka hayssa bankkesoppe ekkanayssaza bessashe de'aysu.

issi macashiya eqqada de'awus, izis ulozikka gita gididara eqqadanne de'awus izi guyerakka keehdikka amarathora xafettid diza zuufey beettes , hashshuka saron yideeta hayssika mole zal'ancha sokko giza xuufey beettes.

issi addezikka sara pheesaza bolla gaamme dungusa oodzdza hayssa micidikka keehidi isa bolla wadaqata woththidi iskirto oykkidikka asata tobishe deees kuussuko asatikka xaafisayti siyishe de7oosona

Ammarethora xaafettidi deisa xuufey bi7etes hayssa xuufezikka keeydi issi miishay sarotetha immis hayssika izane sucettidi deizayssa hayssaka yootishe de'ees guussko bidoppe adtinkka hayssika dugeha dere asas qonchees.

misileza bolla nam7u bandiraykka beettes guussukko tophi adere bayndiraykka tuge hara tophi adere bandiraykka beettizayssinne amarethora xaafettidi deisa sukufeykka keehidi beettees

Issi addeyka kawo oosancha gidida issi uttidi gammo dunguza qoofeykka iza sintsera deyshayssi bi'i olkidi xaafishe ds addesa sunthi belete balqa geetettes guussakko.

Haaththe ba iza woykko tookkiza kaamey beettees hayssika haaththesi keehidikka tamame doy gakkizayssa gidikko izan fistetidikka ashshana mala maaddizayssakko asseka kaameza bolla uddufunheezxu tammanne uddukunu xaafetida xuubey beettees.

Kaamey okene bishe eqqiti diees kaamesa kidonikka kamiza bolla xaatitiiza kamizi ooththiza xuufizikka beettishe teees asatikka issi asati okene goddetinikka yiza densiti kaamesa kidoni geeththana gishe de'eosona.

Pooqe keexeththiza asathi kawo oosanchchathikka keehidi beeththishe de7oosona;pooqethikka keehidi miththathan xuuleththidikka doommidi ooseththisheede de7izayssa bessishekka de7oosona guussakko.

Issi adey be qopa woyko qodimaga qoncishe de'es, adezika gamo dunguzara de'za shurabe mayid de'es gusuko. Adez guyeraka kechet kechet de'iyays qase korontetika exishe dosona .

Tappela bola amaraththo piddalen xafetida deiiza xuffezikka bettes guussuko giidoppe attin assatika uttidi diizayssi issi addey soho gellizayssi bettes gussuko hayssika pooqey shuchchan kexxetidayssi de'essi.

Pooqee keexeththidi de7izayssi keehidikka beeththees; pooqee lo7izi keexeththida7issi issi keehizi iza bolla kasse toophphiya banddiray beeththezayssi de7ees; sinththathidi pooqethi lo7o konannessi guyeppe qassika lo7o qalame thiyeththidi beeththizayssi de7ees.

Pooqey ooxettidayssi keehidikka beettes ziqafe doommedikka keehidi garo kifele deizayssi dhoqa kidakaso ooxettida pooqeykka hayssa ni keehidi galaametan tiyettidayssi beette.

kiyahedikka asati tulatizaabe sohoy keetettidi deizayssi beettees hayssika xuza bollaka gelososu xuufetikka chaafeti deizayssi tophiya bandiratikka beettishe deees xuufesikka wolaytha gigara gees

oorathi keexxettida pooqesoy beettees hayssika keehidikka beettizay wulati duwetidi deizaykka tumma dimmas mindonanne qasseka kalametikka diyeti di deizayssi hayssamey beettishe deees

issi caala aaway akeekkidayssi betes izikka qoofe woththidi de7ees gussukko qoodhe bollarakka dunguza xaaxidikka hayssa suufe mala ekkida addezikka issi miisha xeellishe deees

Keehid kawo osanchat dunguza mayoka qodhe bollara yegidayti karetha koteta kehid lo'o mayida asatika eqid issi misha xelishe de'osona hesika qase payatetha imiza mishatako.

Issi aya na idimadanne dhaniththashekka deawusi ayiyakka miccashshe ha xelashshe deawusu gusukkoka izakka hayisa payateththa ekiza besani badannekka oyide bola utada deawusi

Payatetha imiza akimetika asati utidi deizayiti issi mishsha bonichishe deizayiti daboyi koberane haththeyi dumma dumma loiza cishshati hayisa misileza bolani beteesi

Issi addey be qoddi maagga woykko qoffata dumma dumma qodi maaga asati siyana malla maddizayssane gaththanawu haanizayssa qoncisishe de'es gussako giddope attin hayssika payatethhtha immizayssa woykko artumata gidanawu danda'es.

Xuppey xafetidi de'izayisi betes hesika xufezi payatethas haysa korona giza hargezappe bena wostidi teqane payatetha imizaysa qoncisise beses gusiko

Issi payatetha keeththanikka keehi saketada diza indeyssi asatikka izo oychidikka izisi maado immishe de'oosona.guusuko hayssika payatethas keehi izisi go'a immees.

Na'mu asatikka beettosona etikka hayssika iidi asa naytasi bessiza kifiletakka shaakkiza maashine iitizayssa payatetha iitan kase hilli maaddizayssa kiikisishe mokolo axishe de'oos

asati keehdikka issippe gididi eqqidi de'osonaa eta giddonikka guutha na oykkida deykka eqqidi de'es kussuko gidoppe attin heyti kushshe meqqidayssikka saketidayti dumma dumma payatetha go'a ekkidikka beettizayssi de'es

payatetha himmiza sobeykko asudale geetettiza bessadikka asati payatetha hekkana yidaytikka nam7u ayti bena dimmidi te oosonna nam7u asatikka eyta xeellishe eyta sinthan issadeyka eqqidi deizayssi beettes

asati keehidi eqqidi de7oosona so asatikka kuutha n eqqada deizayti issi aaaya qeeri naa udummadakka eqqada deyays kuutha naytikka deizayti indehaddeka uttidayssi birettishe deyoosona

payatetha immiza bessanekka ooththiza asati keehiti beeddosona hayssaneka geeti daleta xaafanassinne dumma dumma menshata payatetha immiza akimeti yootito bessane ooththanas de iza oora qaatatikka beedosona

goodhe bollarakka gammo dunguzay walaketidi de7izayssa hayssa yekkida asatikka kawo oosanchati woykko gammo zoononi ooththiza kawo oosanchati keehidi ekkidi de7osona eytaska issi addesi koodhi maaga qofa qonchisise deees

asa nayti payatetha ekkisa bessa kidanaw woykko hayssi woso tale giddon de7iza duulata bessa kidanaw danday eskitopfe attinikka keehdikka asati uttidi de7idosona qasseka payatetha immisa qasseka payatetha akimetikka de7yyosona guussako

saketida asati payatetha ekkanaska keehedi hayssa osotalee gizaso bida gursoko eytanekka issi nay qasseka kushe woykkidikka issi addez asi bessishe izappeesuuthoka ekkishe de7e hessi guussa

issi micashakka eqqadanne be qofa yootashe de'awus izakka suuthu immite yelaga aytas suuthu immite gashe izis sunthazikka yachamtha harge weyn asepa geetettizaarakka odashe de'awus

asa nayti saketikkokka payatetha immanassinne dumma dumma dhaletaka qasseka zooretaka zooranas maaddiza akimeti issife gididi de7oosona eetikka be mayoosa maydikka giddon uttidaytinne eqqidayti de7oosona

Oge bollara hametishe diza asati betosona kope wothizays kawo osanichat etika hametishe dishin issi adezika hayitha bolla silike wothidi hasayishe de'es gusako

Tapelay wula bolla xapetidi de'izayis betes gusuko tapelazi amarathoranee garisaran qasi wolaitathora englizathora xapetizayisinee topheya banidirayika tapelaza bolla betes

Poqeyi oththetidi de'izayiss betees.poqezzi kehiddi de'izayissappe hani bagan qasekka matati betosona qm mataza bollakka mayoyi mecetiddi miccettidi de'izayikka hayissa misilezza bolla betees.

Oydu asati eqidi dizaysati betes gusako

issife gitidikka issi miisha oykkidi denthiza asati beettosonna addetikka aawati de7izayssi qohopfe woththidayssi ayfe bollaka manadzirey woththida asati macatikka gu7era de7izayssi keehidi deexo miisha issife lenthishe te7osona

nam7u okey beettes issi adirsa ogera osicha ogera beettishe de7ees kuusuko hayssaka issi ogezara kame haa yishe deees asatikka keeydi beettosona korontetikka oke bolla ooththettidayti de7oosona giddora

nam7u maasati geettosuna issi aayanne iskaretha indhiyaa nam7o su issife gitedi suuqene issi misa shemmana oychizayssi beettees suukesa sinthanekka dumma dumma keehidi miishati bayzettizayssi de7esuna

kaame7o gee beettes kaame7o kesa bitonikka qasseka booththa qatamane tiyettidayssi asa nayti koora aadhdhana bessay beettes hayssa ugezan qasseka nam7u guutha naytikka hessa boothara tiyettida bootazani aadhdhishe de7oos

Oge bollanne koronththethi keehidi miceththidi de7izaythi beeththoosona; qasseka eqqidi de7izayssi tafellaara gididikka xuufethi xaafeththi de7izayssinne issi mishshi yizayssa bizayssa kaametha bessizayssi de7ees.

nam7u addetinne issi karetha indiya beettayus indiyakka keehadakka hayssa kartoone giddoni daro oone gereta mu7ukadakale iza era beettashe de7ays guusuko hayssika asatikka eqqidi deishe issimisha zeellishe deyoosuna

kawo oosanchafi keehedi beetto suma hayssanekka duke ha gophiyaderee aysu aawa kapoxillounke bireekka hayssani beettizay sidies isara deyssa asatikka keehedi eqqidi de7o suma

issife keydi kawo oosanthati woykko oothdtiza asati macatikka attomati issife eqqedi issi asi yootisi issa siyishe de7oosona be kushe dira bol7anekka uddummidayti egexe elishe de7oosona

fooqey keexxetti deiza garsanekka keehidi koronteti eexxishenne poo7isishe de7oosona asatikka ogera hamettishe kaameykka beettisayssi de7es pooqisas bolladakka dhumitikka kuronte gelon nabootay dhumiti deizayssi beettes

duulada sohoy weykko asati shempidi utti ekkana bessay keehedikka lo7iza bessay beettisiyo de7ees guussakko hayssanika korondeti bollara eexizayssikka hoo7o immizayssi beettes guussakko

Nam7u asati issi ahiranne issi karetha mayo mayda indera nam7atti issife gidi di suuqeppe issi biisha sammishe de7o sona eetikka oychishe suuqesa xiisishe de7o suna guussaqo

Duge ha tu phiyadere aysso aawa kapoch elaon keppetenne izarade isa asati beetu sona eytikka pooqey oothettidayssa bolla kese eqqidikka izi kushe denthishe de7ees kuussakko.

Qmarsara koronte foo7isa yssiwoykko eexxizay si beettes kametikka keehidi daridi beettosona asatikka eqqidi issimiisha toppetiza asati keehidi beettishe de7osona guussakko.

tamaresoy woykko timirte keeththay beettes timirte keeththa ulazani beettis hayssani dumma dumma xuufetinne misileti beettishe de7ooso na guussukko to7iya bandiraykka nam7u bandiray keedi deizayssi biyettes

Oge bolla tapelada xaafeti deiza xuufey keehidikka daru tapeladara deizayssi beettees aawaykka kiiseni kushe yeddidayssi hamettishe deees guutha naykka anqasha ekkidi xeellishe deees.

issife gididi ooththiza zaabada akaafatakka keehidi oykkida asati puukkiza miishadakka oykkida asati ekkidi de7osona eetikka issi me dhoomo mayo koteta maydaytikka beettisona

Pooqey keehidikka lo'iza pooqey gitay keexxettidi deizayssi beettes pooqisa gittonikka tophiya bandiray ordidi beettizayssinne keehidi taro daro dumma miishiya bandiratikka isara deizayssi beettes kuussuku hooqiza suphe bolla haylle geetettes.

Haaththey qokkizayssi beettishe de7ees guusukko asatikka keehidi hayssa kokkiza haaththiza xeelishe ekkidi de7oosona hayssi haaththizikka buldo mala kezishe beettizayssi bootidikka de7ees.

Dugeha duphia aderey aysso aaway kapo xela one keppedeykka beettees isara de iza hara asatikka issife gitidi hamettishe deyoosona guussako qoofe wuththidaytikka hayfu bolla mana dzere uthidayti guyerasoppe kezidazaj gi deyoosona.

mayo sikidikka pessiza soohoynne keydikka mayota misiley beettizayssikka hayssan beettes kidippe attin soosas keleso bolla kanna baggane keydikka xaabeti deyza xuufe degka misiley beettes

Saroteththa naagiza kawo osanchchatappe issozikka qodimaaga qoncisishe de'es izika keehidi asa naytas gakkana bessiza dumma dumma ha'i wode silketi go'etiza miishshatanikka qoncisishe de'es.

Sarotetha naagisiza asatikka kehiidi uttidi qaseka be mayoza mayidika uttidi bi'ire oykidi qasseka dabtare woykko waraqata bolla xaafizaytinne keehidi uttidi siyishe de'iza asati beetosona.

Issi addeekka haysika issi miishshaa ooththiza kawo oosanchchaa sohoni de7izayssi qonccisise de7ees guusakoo; izikka issi miishshaa xaaththani kiloykka de7izanne misilethi beeththoosona.

xuufey xaafetidikka amarathoora de'izayssi beettees. Hayssa xuufeza bollaka dumma misiley de'izayssa qonccisishe de'es guussikko. Gidoppe attin hayssani gallassayka xaafettidi de'izayssi beettees.

heedzdzu asati oykko kawo oosanchati ekkidi de7idosona etikka asa nayti tuma gidikko tuma worto gidikko worto giidi shaakkidi ooththiza pirde keeththani oykkosoon ooththiza oosanthatakku tophiya bayndiraykka hara dere bandiray beette

Heezu machatikka issimedho maydayti beettosona eytikka qase qawo oosanchata ayo maydikka beettizayti haytikka birde keeththane ooththizayssa tamarishe de'osona guussakko

Asa naytas tummateta qoncisiza bessay hayssika ha wordokko woykko hayssikka xillo ko giidikka issimissay yootanas oosettiza oososo bessay hayssan beettes hayssika pirte geeththa geetettes asatikka keehi uttidi de7oosana.

sarotetha naagisiza kawo oosanchatikka keehidi beettishe de oosona eetikka beesi hanizayssa hayssa aase giikko masara awuykko xiitata oykkidi uge bollara darotiya mettishe dey oosona

suufey amaretho fidaleni xaafettidi deizayssi beettees hayssi xuufezikka bureda wure tani woykko gaammo soune giddon beettiza wuretetappe issi nosan deiza issi adde sunthay izaska issi addezi indirachchu kalo beetettizayssi quca wureda bizayssa hashshu saro yedasa gizayssa qoncesishe deees

Tumanne wordosha akkidi pirdiza pirde keeththan ooththiza kawo oosansatikka de'oosu na gu ussukko phiroppe attin namu oosatikka kawo oosantsati hayssan beedosona issinozi nangizayssanne issinozi uttedi haasayizayss.

Sarotetha naagisiza kawo oosanchatikka keehidi goofe woththidayti be maomayidaytikka issimisha bessishenne masara oykkidikka dhokku ooththidi hametishen de7oosona hayssika keehidikka sarotethasi lo7okko.

Itaththa mishshata woyikko aniqashshata yegoza besayi betes gussukko issi mishsheka aniqashshata yeganas gigidi dizayiss betes.asatikka dhuqu oththidi hessanni hee aniqashshaza yegishshe de'osonna .

denfa bessani weykko oke bolla keehidi anqashati poompeti iigatha miishatikka laan ekkidi deydayssa asati beexa bithi ekkidikka bithazani fixidi keehidi giigissishe de7oosona gussaka

Peexa keehidikka oykkida asatikka hayssa anqashata woykko buurata fixidikka issi bolla siiyisidi aaththana gizayssika beettizayssi hayssa misiliza bolla de7ees qusoko eidikka issi bolla siishishe de7oosona.

issi aayya anqashata shiishshadanne issi kuutha gaare bollaka tookkadanne gaareza bolla aaththada efase de7ays pixidi shiissiza kawo oosanthatikka asati issi bolla ekkidikka fiidzdza oykki de7osonna

Nam'u qommo hara hara medho kalameti beettosona gidoppe attin koyruyssazi booththu medho gidishinni hessika cilili dayssazi qalamekka hara medhooti yettidi hara medho kame lo'izayssa gidi dies.

kaame bolla asatikka issi miisha tookkidi caammi sheede oosona gitoppe attin hayssi maata woykko issi miisha shiishshidi caami sheedi oosona qasse pooqey keexxettidaykka tophiya bandirayka bidishe dephee

Xuufey xaafeti de'izayssi beetees xuufey xaafeti de'zayssika xuufezika payda woykko ha'i wode qassika asati be oonateththa ekkizassi Tophphiyan oraththa hanizayssako gidoppe attin amarathorakka xuufezi xaafeti de'es.

issi macas sha naya issi miishiya kushen oykkeda bessasu yedde ays hayssika aasey kiikko fayda gizayssaza bessasu yede ays amarethorakka saafettidi deiza xuufey woykko fidaley paydaley tophiya gizayssika deees

Issi adde misileykka oonatetha waraqata bolla beettes gus kokkidoppe attin missinosi silke oykkidikka izas imettida paydoza silkeza bolla xaafii deisayssi bettise tees.

Payda ekkanas oonatethi hayssaka waraqataza ekkanas bessiza woykko qoncetidi beettizayssi dees hayssika asati koyroppe kaallidi wosti ekkanakkonne qoncheti deysa xuufeti de7oosona

Amarethura xaafetidi issa cuubeykka betesiisikka ha'i wode oonatetha waraqata immisayssaskka uhudekka oykkidikka isane xaafetidi ekkana mala gizayssa tam'u kushen oykkidikka hayssa oonatetha waraqata bessishede oossona

Tophiya deres oonatetha waraqa ta woykko aa'i wode kezizayssikka hayssi madawoga geetettizayssasi beettees isa bollaka issi adde misile deizayssi beettes guussukko kitopfe attin nu hayssas go'ay deizayssi xaafettidi deees.

Asati keehidikka qoobe wotidaytti de7osona. Giddoppe attin issi addezi entas issi qofa qonccisishe de7izayssa asati keehidika gita asay xeelishinne si7ishe de7oosona. Eeta goyera miththi eqqidayssi beetees.

asati uttidi deyssayti gawo oosanthati toppetishe de7osona guusukko gidofe attini gammo dungusa qodhe bollara woththida asatikka mayda asati qoofetakka qoofita asati biyettosona

gawo oosancha soyi hayssan beettes gisuko hayssika issi heerani de'iza gawo oosanchaso geetettes hayssikka keexeti de'iza keeththatikka keehidi sheeshshasoti haakkidi izappe de'izays beettes

tuddhiya dere kaalethiza kawoy goykko doktore abi aymede geetettizayssika hara dere kaalethiza kaworakka issife gididi kushe oyketidikka sarotetha immishe de7osona guussako

gammo dummuza shura be maydaya asati uttidi de7oosona qasseka kammo derey aysso aawaykka hayssa ne uttidi etera de7ees gusuko keehidi issi miissay yootetisayssa xeelli shime sishe de7oosona

asatikka eqqidi daro asati gooththa shurabey woykkoy issi medho shurabe ha7i wode doorettiza kawo misile iza bolla beettiza yssa gistekisa shurafeza maydikka de7oosonna gidoppe attin gooththa qofe woththidadezi be qoodi maga qoncisishe deees

Am'u derees ubbataska huphe gidida aysso aawati kaalethizayti issife topbetishe de'oosona topheaha kaalethiza huphe aawa tokitere abi aymedenne hadha dere kaalethiza addeka nam'ati issife toppetishe de'ooson.

Issi macassiya Botha qamisa mayada qoneka Woyko Be qofa qonccisashe Deawus gussuko qodhezan worqe athada Maccashiya de'awus gussuko Izika xafetida xufey izi achan bettes

Nam7u inddethi beeththoosona; issi maccasiyaakka ha7i wode hayssaa imeththizayssa passporththe geetheththizayssa issi dereppe hara dere baanas maaddizaysankka izo hayssaka qonccisseykka de7ees.

keehidikka uttidi toppetisa asati beettu sona issi baggara deisa asatikka beettishin eita toppisa addeza sinthanekka wuykko eetas qofa koncisiza addeza sinthani tophiya bandiraykka deisayssi ici si giza xuhufeykka deees

issi misha ooththisiza woykko uwursiza asatikka godhe bolla be sunthaka yeqkidi deyssa asati eqqidi de7oosona eyta kaalethizayssatikka keehidikka eyta si yootisinne timirtitaka immishe beettosona

duulata sooni woykko pooqey keexettidi deisa sooni asatikka tobetishe de7oosona keehi diibbe sinthane pompeni guyetiza haathe keessa haathekon siwothida asatikka issife gidi tobetishe de7ooso

asati uttidikka ha7i wode haniza meishata wuykkoyssa paasiforte ooththidi immisa asatikka keehi ooththishe dei shin eytakka kaalethiza asatikka keehidikka googidi xeellizayti issi macasa eradeze haasayishe deees

asatikka keehidi issifesafe hara besaba nawu ba siporte geetettizayssa ooththisiza asati issife gididi ametishe beetosona heedzdzu asatikka sinsaradeshini issi mancashaka daro asatikka eeta guyera betosona.

iichisi giza xuufekka beetees issi addesikka hayssi xuufesi xaafettidi deisayssaka keehidi asatas yootishenne dumma dumma qophataka bessishe pekki semikka kuse yeddidi yootishe de'es

asati geehidinne beettosona asatikka keehidi beettizaytikka hayssa issi dereppe hara dere baanasi maaddizayssa paasiporte gizayssa ekkanaska xaafettishe de oosona kuussakko

Kawoo oosanchati keehidikka issif giditi beekoosona eytikka addetikka qodhe bollara weessi hamizayssa bes untxuo woykko giigissizayssa issi miisha hamisiza asa takitin issi addezikka eytas timerte inmishi yedeees

nam7u asati hayssaka paasiporte geetettizayssa woykko issi dereppe hara tere ba nawu maaddizayssaka oykkidi de7oosona eytikka isa keese melkifilen ooththiza asatikka icisi giza xuufera deisayssa oykki de7oosona

asati kehidikka issi miishan xaafetishe beettusona eetikka faasifote gi7etettizayssa dereppeka hara dereke anas maaddizayssaza ekkanaska xaafetishenne oythidi shiise de7oosona guussako

Issi indeya uttada de'saranne issi addey izzo achara eqqidi de'zayssi asatikka hara as beettizayssi dees gusako isakka hayssa paasporte geetettizayssa moykko issi bessafe hara bessa banas maaddizayssazakka isaa xaabeqasiye deays.

Asati uthidi dizaytine duma duma keehidika dere sarotetha naagisida asatika beetosona eetika kawo oosancha geetetizaytika de'osona gusako keehidi tobetishe de'osona.

issi sarotetha naagisisa addey woykko poolise geetettizayssika pe qopa woykko qodima ga qonces sheti7es kusukko addezikka oykkidikka keehidi asatas yootishe dees isa kuyera wulay dule do'etidisa sohoy beettees

Xuufey xaafettidi deizayssi beettes kitofe adini hayssa xuufe xaafeti deisayssa bollanekka tophiya bandiraynne dugehe dere hasa bandiraykka beettizayssi de'ees qasseka salambarey katama gizayssika beetteis.

oyddu asati uttidi de'osona heeththadikka macana gidishini giddoni uttida issi adezi sarotetha naqaseka naagisiza adetappe woykko kawo oosanchatappe issinoza giitettes guussako

Issi ade qodi maga woyikko ba qopa qoncisishe deesi adezika dumma dumma asati kehippe gakkana mala hayisa nesi yotishekka woyikko beesishe deizayisi beteesi adeza guyera abi amede misileyikka betosona

Dugeha dere tophiya ayso aawa kapo xilahun kebede getetizaysara izara de'iza daro asatika gaamo zone aysiza aawat gaamo dunguza mayida asatika qaseka amano kalethizayt kushe baqishe betishe de'osona.

issi qammo dungu sara deisa qamisa mayda macashiyaka woykko aayya eqqadanne kushetaka kurcha dabe kushe oykkedakka issi miisha otashenne yootashe de7ayssu guussako

kawo osanchatinne gammo zuuneni aysso aawaykka hayssani yeekishe dies gidoppe attin beykka uttidayssaza hayssani beshshisi de7oosona gidoppe attin keetikka daro gammo asati hayssanika yotishe de7oosona

haroy haridi woykko keeththa essidayssa buqa giddoni guupe oykkidi eqqida asatikka hayssanika silkketaka shociza asati beettosona boqazikka keehidi boqatizayssani asatikka caamma aaththidaytikka xeellishe de7os.

gammo ayetikka keehedi uttidi de7izayssinne topetishe deizayssi biyettishe deees etikka daabbota nu burota utti timisheka aheedi issimishay hanizayssa xeellishe yootizayssa siyise de7osona

Issi addey be qooti maaga woykko qofa kooyetikka qoncishishe dees guussukko addesikka qoncisiza qofazikka issi manthth biradhdhe dhoqu wooththidi bessishekka yootishshe dees

duhulata sohoni weykko keehidi dhoqa herande isa kawo oosanchatikka issife sinthe kesidi eqqinikka heti toppetishe deisayssi keehidikka hayssa misiliza bolla beettes kuussako

macati issife shiikitikka tobetishe de7oosona issi aayakka keyadakka issa indedaza woykko macadasa issi meesha tamarsashe bessashe deyayss guussuko gidohetene betere wogakka maydi te7eette

kare dere woykko topitappe kare dere asi beettes hayssika qasse awa dere giikko isaska addeza sunthi zelensesi geetettizayssikka yukurene ayssiza aawa guussakko

xoofey amarethora xaabatidide isayssi beettees qasseka dophiya dere kaaleththiza kawo duktere abi aymedeykka kehidi daro asakara phetes kuussako izikka issi miisha bessisi peees

issi addey be qofa ho7ikko behaljho eqqidi qoncisisize deees izikka keehidi eqqidikka addezi qoncisizayssi sunthazi izas temesken duru mehe geetettes gidoppe attin hayssika issi ooththosu kaalliza kaaletho addeko

Tophiya dere kaalethiza kawoy woykko dokiteere abi aymedey kietettizayssika hayssa nu beettees izikka amarethora xaafeti deiza xuufe hashshuka hayssa genna kaassezas saro gakkideta gish yootishekka deees

oyddu atteti kaame sinthani eqqidi de7oosonaa issi addezi qoofe woththides hara heedzdzakikin woththifetinne eetikka eqqidinneka isimisha xeellishe woykko ha xeellishe de7oo sona guussako

usuu nu issi mado mayo mayda haca asatikka eqqidi diyoosona detikka qodhe bollara beessi haliseyssaa aaththidi woothidayti eqqidi diyoosona guussukko eeta bollarakka tophu afosti giza inguzetho dunanthafetideza xuupey deette

ha7i wodekka oosetiza oonatetha waraqaatay beettes hayssika payda geetetti xeesettanawu danda7ees guussakko keehidikka payday imetizayssikka hayssani beettishe de7ees guussako.

Keehidi dargo asati ekidinne de'osona eyta sinthanikka kompera haaththeykka lo'o haaththey wuyetizayssi ties kusuku eytappe kuyerakka amarethoranne ingizetho dounan xaabeti deyssa sofeti beettosona.

Hare ba'isidika asati keehidika isi miisha caanidika woyko ba'isidi efosona. Eeta bolla issi ade motore lagidi asa motereza bola wothidi bizaysi beetes, gidoppe attin hare so medosako.

Keehippe daro korojo de'iza kare dere asatti woyko Etta timirte keththa gidanaw dandda'iza betishshe de'osonna.asarikka keehi dumma dumma go'ata ekiza be'anaw gelishw de'ossona.

Ha asati utidikka oyidde bola deizayiti issi mishsha uyishshe kuwase kaizayita xeelishe deosoona kuwase kaizayitikka keehidi gole nagizayisikka goleza kuwase oyikkana gishe desi gusikko

Keehid daro nayti uti de'izays betes, .keehidika nayti oyde bolla utidi de'izaytika kifile gidanawu danda'izaysan issi adeyka etta tamarisishe de'es

kuwase ka7ettizayssa uttidi xeelliza asati beetosona asatikka kuwase ka ettizayssaza xeellishe issafe qasseka issife gididikka hayssa urettiza miisie hayssa issife gitidikka uyishe de7oosona dhokku woththidikka miicishe de7ooso

Issipe gididikka guutha oyte bolla uttidi deiza indetinne attetikka abetu zona eyta sinthanikka keedi heedzdzu asati uttidi nam7ati deishin issi nooyan eqqadadey ayus toppetishekka deyeettes.

kaame giddonni asati uttidi de'osona kaamez bishinga asati uttidi de7i shini issi nayakka kushe izis boothu gididara kaameza oydeza oykkada bashe ayss guussaka

Diyane otoranne bashera bayzettiza bersay beettes kursuko otora bashera keehi beettesuma faaratikka asatikka keehidi dumma dumma bayzattiza miishatikka beettishe de7eosona.

Haathey keehid elidaya woyko Abba getetizays betes , iza achanka woyko hatheza achan issi macashiyaka hu'e kehadaka dadetidara eqadaka ha xelashe micashe de'awus .

Heedzdzu macca nayti woyko lagge geetettizayti issippe oykitidi hamettishe de7oosona. Giddon de7izayra bolale gixdus. Eeti guyerakka keehidi daro asatikka beekedekka haykka hamettishe beettosona.

issi nay topiya bandira maydikka deizayssi beettees naazikka topiya bandira maydi beizayssi garsarakka dungusara walaketida curabe maydi beettes guussodo izikka ekkidi issi miissa zeellishe deees

mithati kehidikka dichizayti pordidi dichizayti beettosona hayssa mitha woykko woraa kietettana dandayizayssa gidtorakka asati keehidikka kawo oosanchati qoodhe bollarakka todda bandirara de7izayssa yeggidayti qoofeteka wooththidayti hamettishe de7oosona

issi attuma na'ay haaththe kehidi eeli dillo izeyssa giddonikka liime liimishe deees izikka qallo kididi haaththisa giddon liimishe qoodheppe dhokku giidi xeellishekka miijishe de7ees guussako

Keehidi ticcida xide mithi beettes uusuko xide mithazikka haythakas meludi de'isayssi keehidi wora mala gititi bettishe de'ees hayssika keehidikka mithatas lo'okko dumma dumma miishadas.

issi booththa shurabe mayda naykka shuchcha bolla eqqidi qoodhe bollara topiya bandira yegidayssi qasseka qoofe guye zaaridi qoofidayssika meecishe kusheta mici bessisheka de7ees iza guyera ichidi disa mela mithi beettees

Heedzdzu machanayti moyko lakke geetettizayti issife oyketidi hamettishe beettosuna keehitikka giya bessame gidizayssikka asati keehiti daro asatikka eetaku era ha his aykkakide bisayka bettes kuussako.

gammo dunguza pooxa mayda issi addezikka uttidiyha xeellishe deees ha issika kare dere adde woykko hara dere booththa asatappe issi nosa geetekkana dandhayees guussakko

Asat issippe gididinne xaafizaytinne issi misha hanizayt betosona xafetizaytika eqid sinthan 3 asat betosona , haysika digizse Soho woykko dumma dumma anjo ketha gidanaw danda'es

Ha7i wode erissizayssa woyko nunatetha erissizayssa waraqaata woyko fayda geetettizayssa ekkanaas issina7ay kushe ashaara immishe.dizayssa bessees hayssikka lo7okko.

Ha"ii wodde qasekka asa naytas onanateththa erissiza qasekka hayissa onateththa waraqata ekanasi mazagebetizayssa woyikko xafetizayss bettes ista acharakka nam'u kushshe oyqidi issinezi denthishshe dess

oonatetha waraqaata ekkanaska asatikka hayssanis xaafetishe deizayssinne be ayfetanne kusheta asharata gizayssaka immishe beettizayssi yabarani asarati eqqidi de7izayssi beettees

Indi asatikka hayssani duuro doorizayti beetteso na7etikka maara naagidi yafaran eqqide shine eyta gu7erakka issi atte duqe hadare aysso aaway woykko dayanna xilaunikeppete eqqidayssi beettees.

Be oonatetha waraqata ekkanas weykko hayssa fayda kis hayssazakka xaafettiza nayti ti7oosonna kitoppe attinkka hara asati eqqidi dei shine issi naazikka hayssa kushe asi hara kushe biradhesara immishe deees.

Duge ha tuphira dere ayssu aawa gaanna xelau ni keppedeykka beettees izikka asati keehi de aaytikka beya badhane eqqitayta guyeni geyta guyenikka eqqidi de isayssi bettishe deees

Issi macasya fayda xaafasyo de'ayssu guussokko issi macasiyakka uttada hayfe asyara dendase de'ayss nam'u adeti ekedide oosona macasiyaka hayssa oochca seerki hadade ayssu guussokko.

Gaammo derey aawatinne cimati keehidi beetto sona eetikka guube oykkidayti qoofetakka woththidayti beettosona guussa ko eytikka keehidi maara eqqidi laxana daka mayda asati hoosataka baydaysside eos.

asati geetikka oonatetha waraqata ekkanas xaafetishe de oosona eetikka ha7i wode hayssa imettiza oonatetha waraqata xaafitikka heyta hisa immana giza oosanchati te oosona

Kuwasse ka'iza assatika bettosona, ettika bolla mithethanawu kehidika xonidayisa gidiko woyitoka ekanasi ka'iyishe dosona gidope atini tamane lapuni payido dizayisika ichidi dishe kuwse shocishe desi

Kuuwase kassanchcathi issipe gididi xoonikka gulbbathidi de7izayssi beeththees; gidoppe aththini mizetha achchaani eqqida asathikka heethappe hara maayo mayidaagee eethara issippe gididi eqqi denddoshe de7oosona.

Kuwase kaizza asatika bettosona issi kareththa adezika kuwase kaizayssa gidoppe tohozi buqqoko gidoppe attin kaleththizaysazika woykko kuwase kaizaytta xelizaysazika essishe de7es.

Bolla minththetho oththiza nayttika issi malati eqqidi de'osona eetika kallo kezidika hayssata kushshe dhoqqu oththidi besishe de' ossona eeta bolle gixxida eeta guyera asat eqqidi deosons.

Gammo assati shiqidi eqidi dossona enitapekka gammo dunuguza kote mayiza adeyikka yotishenne qofatta qoncisishe deyesi iza guyerakka dunguza qobe wothidda assati betosona.

Nami'u asati beettosona issinozikka issi miishsha ooththisizayssa woykko kuwase ka'iza asata kaaleththiza gidishin izikka be huphe bolla qoofe woththidayssi biradhdhen issi miishsha malatidi issi addeza bessishe de'es

Toho kuwasse ka7iza naytikka uttidi de7oosona. Ettikka uttidi etta kaaletizayssikka yootizayssa haasa7ide de7iyassinne eeta goyerakka ke7idi daaro asatikka utidi de7oosona guussakko hayssikka lo7okko.

feedikka asati qoodi maaga qoccisishenne bessishedioosona gidoppe attinikka issi macashiya keehadabe qofa qoncishashenne teyoosona xaafetidi deyssa xuubeti nam7ushiyame nam7u tammanne nam7a ingizesu rakka xaabeti deyssa tokka sanchatikka kedibetosona

macati keehitikka woyto oykkidi deizayti beettosona heyta bolla bakkanekka qasseka xuufeti amarethora xaafetidi deizayti beettosuna hayssika qasseka hayssa asara asara kasethiza suntha geetettizayssa ooththizayta saapariqono

issi aaway issi kuwaase kaassancha naara nam7uso issife eqqidi des ise kuwarekka kaase ka7izaytikka issime dhoomaydayti nam7u yunaytikka beettosu na gussuko hawuzikka naazasi hashshiza bolla kushe wothidi eqki dendishe de7eettes

gamo dungusa mayda asatikka keehi caala asati udtidite yoosona eyta sinthan qaseka nam7o goyto eitikka ekkidayssi beettes kaamikka asati guyene ekkidi deisayssikka beettishe deees

Ho gowaazekka isa asati beetosona to7u kuwazeeka iza asatappeka issi naazi kuwaziza dhiqqidi dhiqqidikka nefish des kuussuko gidoppe attinkka keehidi hayssi lo7o denba bessanka ishe deyoosoa.

Toho kuhaase kaa'isa asatikka keehidi beettosu naa haytikka kowaase kaasanchata geetettosunaa eetikka keehidi shinikka eyta gu'era eqqidi seeliza naytikka keehi asati de'osuna kuussuko.

Bii'irey issi miishanni keehidi beettes qanxiza qara miishatikka maaqasetikka keehidi beettes guussukko izikka hayssa bolla asa naytti tekinolojjis goo'ettidi keehidi hayssa oothana malla maaddes

Waraqata bolla xuufe xaafetidi deizayssi beettees hayssa xuufezakka tiitikka dumma dumma qalameta bessanassinne xuufesakka keehidi huphe qofa geetettizayssa izapfe ekkanas bessiza qalameti deyosona

Santsalatani qachetidi deisa gaaneykka deettees hayssi gaanesi sansalatani qacheti deisayssi asatikka hayssa qasseka qulfessi dhaykko dursitikka ekkonna mala geehi qachettidi de'ees.

amaracthora saafetidi deisa xuupetinne fidaleti beettisona fidaletikka deizayti silketikka de7e usona leemisosu payduy usupun usupunu heetzxha usupuni dagalite gizayssi ti7e

soolare gisayssa sidi yettees soolareyqqa hayssi keehidikka qassefoo7isa miishey woykko koronte dha7ikko asanayti ha7i keehidikka geszeheerane go7eti shede izayssa guussukko gidoppe attin hayssika keehidi awas gise deees

Issi bessape hara bessa asa nayta eesora gatanas maadiza kaame beetes. Kaamezika ekidi de7izayssi issi addeka kaameza bolla de7izayssine issi kaame guuththa gidon beetiza asi de7ees.

Kametti kehidikka betosona haysa kameza bollara marathon xaafetidi de'iza xuufey beetes gidope attin haysika aaze giikko tamarey nayta kaameko gizaysako.

Kame ogera bizayisi betes kamezika kehi bishin asatika kamezas oge besizasi betes dee's gusako tophiya bandirayika lo,iza misileka koronte bolla qashetidi dee,es gusako

Keehidika asati issi misha eqidi oothizaysa xelishe de'osona, karetha mayo mayidaydaytika, bootha mayo mayidayti kameti keehidi betosona, haysika qase asanaytasi xeysidi maadana mala hanizaysika oothetishe de'esi.

keehedikka jora asati eqqidi demba bessani deizayssi bettes eytikka issi bessafe hara dere ba nassika keehedi kiiqettidi deizayssinne woossanchata mayeyo maydayss beedusuna

Pooqe keeththe keyesettidayssi keehedi dari beettiza giddoraka ogey de'izayssi de'es, ogeza bollara dhoqo giidi uzuqa mala ogeyka keehidikka gita makinay woykko gita kaame izara bizayssi de'es kuussako

Tophe adefe kaalethiza ayso aaway doktere abi ahimedeykka peqodimaka woykko issi miisha qoncishishe dees guussakko izikka ekkidi kushen go7etti yootishe dees guussakko.

Keehidi daro asati uttidi de7izayti beettosona asatikka uttidikka toppetishe de7isaytikka odde bolla beettosona odde bollakka xaafettidayssikka ingizethora de7ita sunthikka beettees

keydi daro kametikka beettishe de7o suna fooketikka deyoo suna kameta bolla issinayti mithichaanitikka asatikka mith chaanin issi naasi qachise be7ees kuussako michasikka kameta bolla beettees

Kaame bolla asati madabarani dumma biisha kessitikka qaxishenne issi bolla woththishe de'oosona gidope attin kaameykka nam'u kaameykka hayssan ke hidi beettes hayssika daro kaame deis hayssika kaame deisa be gidana dandayees

asati issife ekididikka geedi maarani eqqidi dendiza issi beittes kuusukko asatikka hayssa issi miisha issi bessafe hara bessabano giigettidikka dumma dumma kawo ooso mawotaka maydaytikka bettishiyede oosson

haaththey yeeledi deizayssi woykko abba nuni gizayssi beettees iza giddun qasseka soy ooththeti deizayssi mithadikka keehidikka soy ooththettanaw qanxettidi giigidi deizayssi beettisihe de7es guussakko

Adde asatikka biskilite bolla uttidi de7osona eitikka keehidikka birsha feysabe piskilete oykkidikka issibessafe hara bessa bizayssi bettishe de7ees guussugu hayssikka qiye hillo okko.

Kaame giddoni asati beetdosona qasseka guye baggarakka de'izayssaza kaames guye bagkara duchasosa nam'u asati dhoqu ooththidi denthishe deishatakka gelthishe deyoosona deishatikka guyeni geliti betas kodheni wodoroykka qashetiday deees

asa bayida kaamey ogera hayishe biyettes kuussako asatikka toho ogerakka gede hamettishe issi kaame opeppe too ogelan qera amettishe de7oosona tophiya bandiraykka bollara kaqetidi keehidi disa issi beyette

"Issi maccasiya bi7ire oyikidaaraka warakata bolla misile de7izayssazaka besashenne nam7u asatikka izo kaalishe iza yootizayisaka siyishe de7osona guusiko keehidika daro asati beetosona."

fooqey keexxettidi deiza keeththey beettis pooqiza wulazikka gelosoosi wortetidi deizayssi beettes hayssika keehidikka ashshawatappenne simmindudappe keexettidayssi erettidayssakko

Heedzdzu machatikka woykko indeti issife tobeti sheede oosona iitikka waraqata bolla misile xeellidikka misilesa yootishenne dumma dumma ooththana oge koyishekka issipe tobeti sheede oossona.

hooqey keexxxettidi deizayssi beettis pooqezikka nam7u pooqe gee marasatidi seeletishe de7ees guussukko pooqesikka kecha keechettidi deizayssi zo7o qaalamene deizayssikka iza sinthan qaameti bietosonna

Pooqey keexxettishe de isensi beettees pooqesikka keehitikka lokku giidi dariti keexxettishe bishe teees kussukko pooqa garsanikka kameti de'oosona asatikka keehidi de'osona guussaku

ingilizethora xaafetidi deisa xuufeykka beekkishini keehidikka hooq yiddoni oosetti deyissa bessane uttanasi lo7isa oydetikka keehidi beekkishe de7osona guussakko

Wooqey keexxettidi deizayssi beettes kehidikka dhokku giidi keexxettidi deyiza pooqeza achchanekka garsan ogay deizayssin ogefani kaameti bishe de7izayssika hayssa misileza bolla beettes

Ba dere woga mayua mayida nayiti utidi deizayiti kehidi daro maca nayitine guta atummatika betosona gusikko iteka timirte keeththan woyikko issi tamaresoni timirte ekishe deosona.

issi addey eqqidinne deizayssikka pe qofa odana gishe woykko issi qofa qoppidikka eqqidi deizayssi beettees attesikka nam7u kusheta issi bolla siyisshidi gathethi oykkidi de7ees guussako

tammanne nam7onto kifile wursida tamari naytikka keehidi ursitha paace paaceza paacetishe de7oosona eetikka uyshasaka xeelidi filkidi zaarozakka guthishe de7oosona

Tamareso keeththey woykko timirte keeththey beettes hayssa guyenkka woorati keehidi de7isayssikka zuumati dhoqqu giidi beettizayssi de'es timirte keeththeza sinththani tophphiya bandiratikka eqqidayssi beettees

Kawo oosancha gidana danda'iza asatikka hametishe de'iosona. Asatikka keehidi hamettizayti macatikka eeta giddon de'izayti beettosona. mithatikka soykka de'ishe beettees.

Kehedi daro tamare nayti be korijo oykkidaytikka haissan xeellishenne qasseka xaafetishe di7oosona xaafiza aaytikka addeti korucutaka xeellizayti mayora deizayssaka xeellizayti di7oosona

Timirte keeththay peetees hayssi timirte keeththazikka amaretho qaalane xaafetidayssikka uroomexo qaalainka xaafetidayssa geehidikka ingilizetho qaalane xaafetidayssi bettishe dee.

Oyddu nayti uttidikka xuufe nababishe de7oosona nam7atikka attuman ha gidi shini nam7atikka macatakko eetikka issife uttidi beyssa beyssa oykkidikka xaafettidayssa xeellishenne filgishe de7oosona.

timirte tamari wursidi anjettiza naytikka keehi ciisha oykkidaytikka oge bollara hamettishe beettosona anjetida may7osa issi gomma may7o maydikka heyti beettishe de7oosona tobiya bindidatikka hayssika beettishe dees

tamare naytikka timirte keeththani woykko kifilen wottidi tamarishe de7oosona eetikka issime do mayda nayti woykkoyssa yuuniforme qizayssesa maydaytikka may7on naytikka de7oosona

timirte keethani tamare naytenne astamareti beettosonaa tamare naytakka hayssa denba bessanii issi bolla shiisidi astamareti tobbisinne beeta qofa birsisheshe de'izayssi hayssa misileza bolla beettees

keehidi daro dhale qommoti beettosona issika biixake giddon beettizayti keehidi ba sunthara sunthara xaafettidi isa bolla be7idaytikka beettishe de7osona guussako hayssika lo7okko.

Ogee keehidi bilaththidi giigissiza kaamethi beeththees; gidoppe aththin doozoree gidizaysathi ogesa goyyikko iza koysani laaleththida biiththatha xiillacidi giigissanawu keehippe maaddes guussako.

Ogen kaameti beetosona kaametika keehidi guutha kaameti Gita kaameti asata qaseka asata tookidi woyko ba'idi epizayti beetosona qaseka kawo oosanchatappe haysi polise woyko tirapike geetetizaysika xeelishe de'ees.

Hathey gogidi biza botayka kexetidaysine shuchan gimbetidi dizays betws gusuko haysika hathezi iza botazan bidika haysa haroy bitta wodisonta mala madanaw danda'es

Oge goysa kaamey beettes. Hayssi kaamezikka doysore geetettanaw dandayees. Asatikka kaameza sinthan de7izayssinne motorey toggidi guutha na be guyera utisida addeekka bettes. Woratikka keehidi de7oosona.

Oge kehidikka wora gidora beetes. Hayssa ogezikka bassetidi gigidi lo'idayssikka ooththetishe dizaysi basetishe dizaysi beetes. Asikka hayssan motore togidikka ogezara lagishe yizayssi beetes.

Asati oge baasidinne lo7athishe beettosona. Keehidikka ogey deyizayssa woykko toho oge asati a kisiti baassishe de7oosona goossuko. haytaka issippe ooththishenne lo7athishe de7oosona.

asati utti dillekka issi miisa toppetishede oosona hidoppe attinikka heeta sunth sunthi teisayssikka heeta sintha mities biireka oykkitayti boostha maho mayta asatikkade oosona

issi addey eqqidi deizayssi issi misa ceellishe weykko issi qofa woththidikka issi misa bolla xeellishenne miicana da gi shedeehes kuussako addeza kuyerakka kaamefetees qasseka daro asatikka eqqidi deizayti beettosona

Kaamey biitta koyishe dees hayssika kaamesi keehidikka biittaza koyishekka ollata woykko ogeta kessizayssi hayssika doyzore geetettizayssasi keehidi wodhidikka ollame qoyishe dees asatikka hiza achchan eqqi de'o sona.

Kaame ogera bizayssi betes gidoppe attimi kawo oosanchatikka hayssa sarotetha naaqisiza asati kaamezas oonatetha oychisheka de oosona kuussukko hayssi kaalo'okko.

Ogey beettees okesa bollaka keehidi daro kaameti deyoosona pooqeti ooththetiti deizaytikka keehidi hayssan beettishe de'ees guussukko keehidi kaametikka gede haa gishe deyoosona

pooqeti keexxettidi deizayssi beettees keehidikka pooqeti keexxetti deizayssa achchanikka yuushoni xiya7anoon wadhdphiti beettisa ollay beettees olla sarakka kaameti biittata tookkizayti beettosona haatheka gokkizay deyees

Haathe gigisiza osanchati betosona, Etika keehid haathey boetidi de'iza besanika shuchaninne ashawatan de'iza besanika haatheza giigisishe de'osona

Issi Ade bi'ire oykidaysi kehidika haysa ha'i wode lapi tope getetizaysanka asata izappe xelishe tamarisishe de'es. Haysaka xufe xapishe xafetidi de'izaysika kehidi betishe de'es gusako

Botha qope wothida asatika qodhe bollara dunguza gutha dunguza hegidaytika haysan kushen mecetishe de'osona ha issi Adezika bombaza doyidi kushe mecetishe qaseka haysaka gordishe des

Keekidinne theqeththida simminththonne shuchchathan ooseththidi eqqidi de7izayssikka hayssani haaththay beeththees; haaththathikka keehidi haaththaso projekthe ooseththidi de7izayssi beeththishee de7ees koo; iza achchara ogethi beeththoosona.

Haaththey do7etidi goketizayssi betees. Haaththezikka keehidi gokkishe de7izayssi dumma dumma kathatikka toketidayssa kathata gidoni bishe de7ees guussukko. Hayssi toketida kathazikka Woy caare mala gidano danda7ees.

Haaththa kiigisisa asatikka woykko hayssika haaththa oosanchatikka beettishe de7osona gidoppfe attinikka issi addesi keehidikka hayssa birata oyqqitikka uuthizayssa issi losi xeellishe deees

haaththey qoqizayssi pedeskeethay keecheti de7izayssanikka hisi mooledi haaththesi bombay ooththetidi asati isappe kesze erani tuuqidi go7ettana mala keehe maadoy immizayssa issi adey xellishe de'ees

haaththey isara gogidi biza suy woykko keehidikka ooththetidi deiza hayssa tupo geetitizay si beekkees iza kodidikka duyidi giza bessazikka hayssa ne beettishe de7ees guussakko

kech hamikeechettidi deiza bombay woykko haaththeyi izappe kokkidi duuqetizayssi deettees gidoppe attin haaththezi duuqetizayssi melilikka deees bayssika bombazi kokkonayssi bedishe deees

Heedzdzu aasati booththu maydaytikka eyqafe nammu addeti bootha shurappe maydayti beedesona issi addezikka beettees isa guyera kaamey biradata xaanizayssinne xobota caanizayssi ekkidiisayssi beettes.

Asadi kushe meceti sheedi oosona pootha shuraabe may'idaytikka qaseka phootha qoofe uthidaytikka geyqi qawo oosanchati kushe hayssa bomba haatheni meceti sheedi oosona.

Keththay kexetidi deiza assinne gaaththanikka haaththay keehidi teqetidikka izappe asaa nayti go"etana malanne keehidi daro asatus gakkana mala deizayssi beettees. Qassi asa doyidikka issi na'ay kesida izi dees.

Asati ulla bokkitikka ullaza giddora haaxi gelana mala tubbo gelxishe de oosona eetikka keehidi guufe oykkida asati hayssane keehida puridikka ooththishe de oosona guufe gidinna hayssi akaafakka biitta zaarishe de7ooson.